Issi cimma mishiriya timmirte keetaa tamaaariyaro be'as. A timirttiya waatana gaada tamaaray? ibbay taasi mulekka gelenna.

Ha hefinttan moroocca keettan de'iyaa asay nusoo asaara waanana giidi ubba gallaasi palamettii? ha asay nuunara na"antto gayttenan aggiyaaba gidikko lo"o. ha asay nu boollan denttiyoo olay aybay de'iyaaba gidikkoka nu etu bolli olaa taman naaqqiigana.

Issi oyddu asati issippe gididi uttidi issoy issuwara keehippe palametiidi de'oosona; palametiidi diyageeta hara issi naa'u maccaasati eqqidi xeeliidi de'oosona.

La ta laggiyawu waanayi hegee inttesoo naati luxettaa luxana mala koyyennee inttesoo aawwayi,? eridi diggennaa aggenna luxettay aybakke maaddenna naa"antto luxetta keetta booppa yaagada oda intteso aawawu.

Ha zigaa xeelliyode ayyo aahotettaykka keehippe wolqqaama. Asay A mati biidi shemppi ekkanaassi kuwaykka aagee keehippe aaho. Ha zigay daro maaduwa maaddiyoge tana keehippe ufayissees.

Dere asaa giyoobay tana keehippe iittees. tana nu asappe hara isuwakka beessopite! ta dere asaara daana malakka koyyike, dere asaykka tanaara dana mala koyyikke, oone taakko shiiqena mala.

Issi nuson de"iya deeshshiya iita wayssiyaro ha deeshshiyo taani issi galla nusooppe xayssada aggana o xayssikko tankka shemppana o xoossi xaysso.

Keettaa keexxana giidi baassiddo baasuwan kaamee gelinne moori agi beenne yaatin asay keehippe azzaniddi agiagiis.

Issi yelaga na"ayi guuraappe kiyidi sooppe xays. Ha kiyidi xayida na"ay maayiddo shuraabee adill"e ciishshaa malatiyaga maayiis. Ikka qassi wottido caammayi shebexiya wottiis ha na"ay beettiyaba gidikko nuna qonccissana mala hassayayisseettees.

Odo yeechchaa be"iyode dumma kase hanettidabata xaafettidaagaa a garssappe taani nabbabiyoode keehippe tana ufayisses woykko malaales.

Sammunay suyqqiyan ayssi bayzzettenne sammunay xayoossappe doommin ini gallassi mayuwa meccana gaara baara suqqiyappe aggadda mela yiiddo hanottay dees sammunay suuqqiya yaana koshshees.

Hachchi laytti Balggo gade tukkee aybba ayfiyaa ayfide, keehippe yonddodidi teeriis. Tuma, ha tukkiyappe maxadda taani essada uyyiyaakko tana mal''anawu dees.

Tana baqqala tukke keettayi ayba keehippe lo"ii! Ta qassi baada ason tukkiya uyiyaba gidikko tana huuphee sakkiyage aggiiges. Hegaa gishshaassi taani asoo tukkiya uyanaasdi keehippe ufayttayis.

Na'awu inttesoon mittaa shukkiyo magaazzee deskka? Yaanin ayssi ekkada yiikii nuun wontto issi guutta mittiya diyaaro shukkana yaagidi halchchuwa kessi uttida, hagee nena waani ufayssennee! Tana keehippe ufayssees ekkada yaana.

Laa temesgeenaa miizzeessi hachchi maataa buuccadii? Ha miizziya hachchi maataa meennan aqiyabadikko ta nena bukkanawu dayis hinno era! Ha miizzeessi maataa eesotada ha'i buucca baada.

Dereje suyqiya biidi melkkaamu lambbayi diikko imma yaagidi oychchin lambbi nuson baawa de"ishinttenne baawa yaagidi diggin yiillotinne agginne yi aggis hagee ayba iitiyabeeshsha.

Heezzu cimaa bitaneei issippe gididi giya garssan uttiyaageeti xallaa uyyoosona, xallaa uyyoppa yaagiyoorin tana cayti aggiyoorin yeekkaydda aganne soo yaagas.

Na'awu nena Hallisoy wuuqqidoogaa oonee oday yaagin asaassi neeni odaydda de'ay? Nena gattennaban coogada gelada oda geennabaa coogada oday? Naa"antto hegaa malabaa neeni asassi odennaadan.

Issi godaree dere garssaara biiddi de'iyagaa be'ada keehippe taani dagammaagas. He gallassappe doommidoosappe simmin tana ayba iitii godaree.

Issi naa"u macca asati de"oosona ha macca asatikka banttaaga kushiyani medhdhido aaho woykko wogga baattaa be"aas. Ha baattaykka asayi dumma dumma haattaa tiganaassi maaddes. Ha asasi medhdhido baattan taani keehippe ufayttas.

Cora attuma asaynne macca asay issippe gididi woossiyo keettan dumma dumma maayuwa. maayidi yexxiiddi de'iyageeti beettoosona. Ha yexxiiddi de'iyageetakka uttidi keehippe cora asay uttidi etaagaa yettaa siyiiddi dees.

Ha cima bitanee baasi wolqi baashin mittaa ayssi qeeri? A qeriddi maadiya asi naati bawee? Ha bitaniyaa daafuray tanna keehippe michchid dees.

issi keehippe aaho woga keettay mati keexetidaage beettes, ha keetaasikka kare bagaara tiyettida meray adil'e ciishshan tiyettiis.

Ta michee nena xoosaa keettaa baana xayiyaba gidikko sakees gidenee? ee tayshawu sakkees hegaa gidiyaba gidikko agoppa ba xoosaa woossa tanakka bayda yaatada ekkada ba ufaysses tana.

Unccaa bacciira maanaagee tana aybba lo'i uuttaykka nu gaden de'ees shin haashi eriya asi baa xoosso haashi eriya asa awuppe demmaneshsha! Keehippe tana hagee lo'ees.

Na'awu Miili mittaa qeriyogaa ayba eri be'adii I qeriyode mittaa? Beexiyassi oyqqettaykka lo''ees i mittaa qeri qeriddikka mittaa olliyodekka lo''ees. I ubba gallassikka mittaa qerana koshshees tuma.

Issi kaamee biiddi de'iyagaa be'iyode ayba lo'ii? Akka qassi aybaappe merettidaakko tana iita lo'awusu. Issi maadoykka tana ufayssees. A taassi de'yakko ayba lo'ii tana.

hega la issi naa''u naati giyaa garssi geline kushiyaan wottiyooga hegaa allequwaa shammenan biike gine meto ki agibookona giyan. yaanin asaa ubbaykka eqqi aggidi keehippe malaalettidi, hageeti wanniyoona yaagidi utti aggiis.

Hapintta so asaara hepintta so asaara issippe shiiqidi issi yeehoyi diyaga naxalaa maayidi biiddi de"oosona. Etikka biiddi issoyi issuwara haasayiiddi boosona.

La naw baada aawassi huuphiyaa tiyyetana giyaagassi suyqqiyappe huiphiyaa qalame diyaaba diko ekkada yaa. Huiphiya qalamee he keettagee iitta keehippe lo"iyaaga, dogennan ekkada yaa.

Laa ta laggiyawu hegee hinin eqqida keettay lo'enee? I aybba lo'ii? Tuma hegaa mala keettaa nenkka keexxa. Hegaa neeni keexikko tanakka keehi ufaysanawu dees. Hegaa neeni keexiyode taani nenaara ufayssa issippe shaakkana.

Xoossaa merettan keehippe xoqqu giida dere beettees. Ha deriyakka tumma qassi Xoossay I waatidi medhdhide hagaa medhdhanaassi halchcho gididabay I aybee?

Heezzu yelaga naati issippe gididi tukkiya uyana giidi biidoosona. Tukke keettaa biyore tukke keettaa siniyaa bollan I aybbakko biittay qoletigiyorn haggaa biittaa waattada qolay yaagin yilotiri agi agirosona.

Issi qoodan laatamanne hosppun naataa gidiyageti issi bitaniya heerappe shocci woridi aggidi xayiya aggidosona. Ha xayida naataa biidi koyidi demmidosona. etussikka meray bootta mera.

waadu luxetta keettaa hagaa keexxida kushiya hiilanchchay i oonakko kehippe lo'iya hanotan keexxiis. hagaa asay keehippe anjjiis.

Kushshiya kuwaasiya taani ka'aydda de'ishshin issi nay yiine tayo kushshiya mentti aggiis. Yaaniyoorin ha na'aara taani warettaagas. Warettannekka oyettaagas oyettidossappe doomada na'anttokka he na'aara taani hasayikke.

Gagabisa giyo maatay maatay moqqota garssanne xiida garsan diyagee beetees hagaa gagabisaa giyogee ayoo meraykka maata mera.

Keehippe gita asay issippe gididi eqqidaageeti beettoosona, ha asatikka bantta de'uwassi koshshiyabata issippe haasayoosona, etu garssa naa"u asay attumaagaa hankkoti ubbanttikka maccaageeta.

Hana bineeni wanaydda day neeni? Asabaa nena ooni oda yaagin odaydda day? biittiyaa bara negaa doonaa hegaa. Na"antto hegaa haasayiyaabaa gidikko ta niyoo doonaa qanxxada olaagaana. Hegaa giishshatassi na"antto hegaa malabaa hasayennaadan. Oda nena gidabikka baawa.

Issi cimaa bitaniya ha'i biron hagaa heeran be'a beykkinayye awubiide qassi issi bootta caamma wottidi, bootta shurabbiya maayyidi biidaaaga gidenne? hegaa gidiyaba gidikko hegaara sitti gaada ya baa aga. He hiniin beetti de'iyaa qorqqoruwakko ba agga.

Deree taani issi gallassikka ayifiyan be erenna issi keehippe malaaliya caammaa aaway shammidi ehi agibeene! Ha caammaa asi oonikka be"ibeenna. Ooratti nu biittaa geliis. Ha caammaa malaa oonikka shammidi wottite.

Laa ta laggiyawu hegaa addisunttasso keettaa erayiyye? Sintta baggaara baada qorqqoruwassi sintta baggay bootta qalamiyan tiyetti uttis. Baada hegaa keettaa qoxxaagga yaatada neeni keettaa asaa demmana.

hin galla taani shammidi biire taayyo luxetta keetta biyoorin xaafenan ixxi aggibeene, yaatin yiilotada mentta agaas. naa''antto shammike yaagada, biiriyaa.

La taayye naa gitaawa ayssi hino pudettiyo biidi Abebe Zeleqqegan laaxiya keehippe mal''iya qumiyaa diyaro ayssi miidi yooko? Kiisen aybbakko oykkaddiye? oykkidaba gidikko hindda boos.

Issi keehippe lo'iya yelaga na'ay banttaaga karen mittaa qeriddi de'iyagee beettees. Ha na'aykka qassi ba aayeessinne ba aawassi azzazettiyogappe denddidaagan tana keehippe lo'ees keehippe ufayssees ha na'ay tana.

Giya garssan dumma dumma zal''iya boyyiya, badala, boynna bayzzide de'iyaa asati beettoosona, ha asatikka addussanne qantta gita gidiyaa asati issippe gididi bayzzide de'iyaaasati beettoosona.

issi comma bitanee baaga huuphiyani aybakko tiyettiis, ha tiyettida huuphiya aybakko giidi cora asay xeeliidi de'ees.

Issi idimee hosppun taamma gidido bitanee sooppe kiyidi xayidaagaa so asay qammaappe denddidi banttanaara taammu asaa eekkidi awaajiidi yuuyiyaageti beettoosona.